ha misilezan beettizay aaze giikko wolqama aaho denba biittan kate zerishe beettiza nam7u asati de7oosona ha asatikka wuxidi zeriza katthaza zerishe de7oosona

ha misilisan beettizay aaze gikko cora asati issoy isswara shiiqidi saleenazan woykko jibbazan hiixidi abolla duge ongishe woykko qolishe de'iza kathay beettishe de'ees

Galal7o mera maay7o gaththi maay7ida issi attuma adde sharafe woriza xale cacafishe beettees ha addezikka cacafizay badala worontha mala ha guxune woykko sharafa xayssanasa.

ha misilizan beettizay aazey giikko buro diiccishe woykko aypana hanishe diza badalazi beethtishe deees habadalazappeka gidzdzoora gede efiza ogee beettishe deees

ha misilen beettizay aazey giikko tumma dumma guxunetanne sharaphata woranas medhetiza asa naas medhi ehizo kemikaale jarkanin beettishe deees

dumma dumma oosoas medhetiza kaame beettishe de7ees ha kaamekka aaza ooththize giikko tohettiza puuteta haaththa ushshishenne etagiddzora hemettishe beette

issi yelaga nayiya karetha maay7o ba toho gaththa maayada ha simma eqqidara ha misilen beeththashe de7awus ippeka guye baggara katha bukkiza maashine deees

Ha misilen beetizay aaze giikon duma duma katha qomotupe gidiza badala yagiyo tiyay beetishe ha tiya badalayka poquwa poqidi woyko pooshshidi wothidaysa gides.

Ha misilen beetizay aaze gizaysa gidiko dumma dumma kaththa qommotappe issuwa gidiza maldoy beeteshe de'ees Ha malduwappe sintha baggara issi zo'o kaamey beetishe de'ees.

Ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma dan77o doozatuppe issuwa gidiza ayfa ayfe katha qommo geetettiya muuzey beettishe de7ees.

Haa missilenni betizayissi aze gikko dani'o dozatappe issuwa gidizza ayifa ayifa kaththa qommuwa maniguwa yaagizayissi haa missilenni bettishshe de'es.haa maniguwa ayifekka teridayissi betees .

Karetha mayo mayida adde betishe dee's ha addezika ba na,mu kushe tera tuke ayife oyikidi ha xeli mici,she betees

Ha missilezan bettizay azze gikko Ka' ontta woyikko teeron muzzeeza daruwa qanxxidi kammeza caanishe betitza issi yellaga na'ayi deesi

Ha misilen beeththizay aazee giikko cora macca asathi issoy issuuwaara shiiqidi miiccishee beeththoosona; heyssathappekka siththa baggaara ka7onththa woykko theerooththa muuzee beeththishee de7ees.

Ha misilezan bettizayi aaze giko, ba yafaran yafaran tohetidda tuumoy betishe de'es. Ha tuumo puute giddoppekka sharafe matsishe betiza asati eqqida issatinne hokida issati betishe de'osona.

ha misilizan beettizay aase giikko issi ordi ekkiza yelaga attumasi beettishe deees ha asappeka himi baggara aazi beettize giikko wolqama xoqu giza mitasi beettishe de7osona

ha misilen beettizay aazey giikko tukke ayfe shaa ishe diza asinne ha tukkeza tigishe beeththees ha tukezappe sinthe baggara dumma dumma katha qommotikka beettishe de7oosona

Gaalla donuwa yaagiyo bookkidi biittappe unkkuwa kessidi doyssidi asa naati miyo katha qommoy ha misilen beettishe de7ees hayssaka ba nam7u kushen sugishe diza issi asi beettees.

Ha misilen betizayi aze giko duma duma dani'o dozata isuwa gidiza tukeyi betishe deyesi ha tukeyika ayife ayifidi teri utidayisi xelishe betesi.

nam7u yelaga maca asatuppe giddon eqqizi enta kushe oyqqizi eti ah bessishininne zorishin beettiza issi attuma asi ha misilen beettishe deees

cora yelaga nayti ha'i qanxetiza yelaga oykko haareti boontami muuze ekkizi efishe beettosona ha yelaga naatuppe guye bagara issi wogga kaamey eqqidayssi beettees

Ha misilezan beettizay aazey h giikko dan'o doozatoppe issua gidiza aypaaype katha qommoy heyssadanka sunthay paapaya yaagetiza kathay beettishe deees

kareta saason biitta kuntidi abolla haaththa tigidi puutiya tokkidi wolqan puutisido puute beettishe de'ees ha puutiya giddo ppekka sharafaza maxishe beettiza issi attumaasi dee'es

Heedzdzu maca nayti ha misilen sinthawu kiidi beettishe de7oosona heyssatuppeka issoy issoy banta kushen issi issi gumbo santha oyqqidayssati beettishe de7oosona

ha misilen beettizay aaze giikko cora asati banta yafaran eqqidi goshsha biita xeellishe beettoosonna henthappe guye baggara muuzenne woray beettishe deees

Haggay woyko boncoy keehippe aakkido kuwassinne hara hara go'asi peiya wolqama mithay ha misilen beeththishe deees ha mithappe sinthe baggara nam'u asi beeththishe do'oosona.

Ha misilen beettiza nam'u asati thuke teera maxishe beeththosona ha asatikka bantha kushin garsara pude oyqqidi bantha ulozan miiyeq baggara oyqizo keeshen thuke ayfe kunthishe demmeethes.

ha misilezan beettizay aazey hiikko dumma dumma dan7o doosatuppe issoa gidiza paapayiya yaagiyo buro ay pishe beettiza mitha qommoy ha misilen de7ees

ha misilen beettizay aazey giikko dumma dumma go7as pee7iyanne asa naati ustidi maana mala katha mal7isiza barbariya yaagiyoyssi zo7iday beettishi deees

dumma dumma dan7o doozatuppe issua gidiza saantay ha misilen beettishe deees asantaykka darkon woykko heeran arada biittay dizayssan mokkidayssi beettishe deees

Ha misilen beettizay aaze giikko zo'o haaththa duuqiza miisha ba kushen oyqqiza issi yelaga mishiriya beeththashe de'oos ha mishiriyakka yafarara he mettishe demmoos/

ha misilen beettiza issi yelaga naay deees ha yelaga naaykka waarora biza haaththe bolla geli eqqidi ha xeellishenne ba kushen akafe oykkidi haaththa waaro giigissanas eqqidayssi beettishe deees

Aybiya immiza dan'o duuzatoppe issua gidiza mutopphiyan eretiza tukiya yaagiyo wora doozay beettishe deees ha tukiyakka maxishe diza issi yelaga naaykka beettishe deees.

Teerida tukke maxidi awa bessishe hoykko miccido tukke banta kushin pudenne dugenne qolishe deiza nam'u asati ha misilen beethtishe de'oosona.

Ha misilen beettisay aazey hiikko dumma dumma mitha qommotappe issua gidiza ayfiya ayfidi asa naatusi daro go'a immiya thukiya yaagiyo dan'o doozay beethtishe deees.

ha misilen beettiza nam7u atum asati de7osona heyssatikka banga ayfe giddon eqqidi baantta kushen banga bonco woykko banga ayfe oykki eqqidosona

dan7o doozatuppe issuwa gidiza gakki kotiyan gidin melin asa naati dumma dumma go7assi go7ettiyo badalay beettishe de7ees ha badalaykka buro shale gakkidayssa.

C'ora asati issipe shiqidi putiya tokanas betishe do'osona ha asatika banta kusheni putiya tokanas akafane duma duma gosha mishata oyqidosona.

Ha misilezan betizay aaze gikon dumma dumma cima asatinne yelaga nayt issoy isara kushet dendid pute tokishe demetes. Ha assatippe ha bagara diza issi asi be sintan zapaza wothid puute bitan gelithishe demos.

Ha misilen betiza issi yelaga na'iy de'es Ha yelagayka boora goyishe betes . I goyzaysi azasa giikon badalaza shalishe betes

Dumma dumma ayfa ayfeta miththa bollappe maxidi banta soho efishe de'iza cora asati ha misilen beettishe de'osona. Heyssatappekka sinththe baggan de'iza issoy tookkanas ixxin gulbatazan maadettishe beettes.

Ha misilen betizay aze gikko duma duma maca asatine attuma asati issippe shiqidi gosha othosi danci dendidaysati betishe de'osona

Ayfa ayfe katha qommotuppe issuwa gidiza papaye yagiyo mithay ha misilen betishe de'ese ha misilen de'iza papayeykka buro gakibeynna woykon terontaysa gides

mutopphiyasi zokko meqeta gidida goshsha oosoa ooththishe beettiza issi cima asi ha misilen beettees ha asikka nam7u boorata waaxidi goyshe bettishe dees

ba sinta ha zaare uttidi keehippe miicishenne ufayssan kumiza issi yelaga attu masi ha misilezan beettees ha asikka ba kushen tukke puuteza oyqqidi ha xeelli uttides

Ha misilezan beettizay aaze giikko issi cima asi ba kushen xurqayeza oyqqidi boora goyshe beettes ha asikka goyiza biittazi aaza malay giikko shuchchath ekkiza biitta goyshe beettees.

hamisilen beettiza issi yelaga adde de'ees hayelagaykka boora go'ishe beettees di goyiza biittaykka kareti ekkiza woykko xalla biitta geetetti xeesettees

ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumma katta qommota tokkiyo toossan eretiza asati banta tookkido7i qaara ha hemetishe beettosona ha asatikka aaza ooththanas yizo giikko banta kushiya micidi puute tokkanas dendidosona

wodoruwa dabi waqdidi waaruwa kessishe beettiza cora asati de7osona heyssatappekka issi addezi ha7i hasatiyan ooththishe diikkonne hayssape harati ubbay eqqidi xeellishe beethtosona

ha misilen beettiza dumma dumma maca asati attuma asatura ubbay shiiqidi puutiya tokkanaas bishenne eqqidayssati beettishe de'oosona heyssatappekka issi maca mishiriya ba tohan efishe dizaazaappe yedhada eqqashe de'awus

Dumma dumma asati issipe shiiqidi banta kushe oososimicidi puute tokkanaas biiddi dizayssati beeththosonna heyssatappeka guye baggara wolqama woray beethtishe deees.

ha misilen beettizay aaze giikko nam7u asati wodoro qachidi yafara yafarishe woykko waaro kessishe beettosona heyssatappeka guye baggara cora asati enta oosowa xeellishe demmoos

waaro kessidinne yafaran yafaran kathe zerishe beettiza asati ha misilen de'osona he asatappeka sintha xeeran diza issi zo'o kanateera ma'ida asi ba kushe dzuge yeddidi kathe olishe beettees

ha misilezan beettizay aaze giikko issi yelaga attu maasi uttidi ba kushen biittappe sharafe shoddishe beettees ha attu maasikka diza sohon dan7o doozatuppe issua gidiza santay beettishe deees

cora katta zerethan erettiza asati issife shiiqidi katha waaron zerishin beettosona ha asatuppe guye baggara cora asati qasse issoy issoara haasiyishininne miicishin demmoos

dumma dumma dan7o doozata tossan erettiza asati uuttha giddon zeerizo badala bul7ishenne hara uuthatanne heyssa danka puuteta leemisoas manguwa abkadoosiya xokkishe beettoosona

Toopphiya duussa aqotas zokko meqetha gidiza goshsha oosoa ooththishe beettiya issi asi ha misilen beettes ha asikka goyishe de'iyo geenne nam'u booratan issoy daama issoy bula gooran goyishe beettosona.

yafaran toyetiza tummo puute ha misilen demmeehes ha tummo puute gidtoppe sharabazanne hara hara qohizayssata shoddishe de7iza asa naatikka beethtishe de7oosona

Ha misilen beettizay aazee giikko issi heedzdzu gidiza asati issipe shiiqidi banga puute gitton eqqidi bayntana ha zaaridi bessishe de'oosona.

qoodan issi undennawoykko coriza asati issife dendidi guutha naytura ubbay katha zerisfhe beyettes ha asatikka waaro7a kessidi katha yeggide beettosona

Ha misilin beethtiza cora asati de7oosona heyssatikka banta kushen akabaza oyqidi zumma zumma ooso ooththishininne olla bookkishe beeththosona.

uutta tossan erettiza cora asati issife shiiqidi uutta tokkishin demmoos ha uutta tokkiza asatuppe sinthe baggara issoy ba kushen xoylle oyqqidi biitta uuthakko zaarishin beyoos

dumma dumma cima asatinne yelaga asati issoy issoara dentidi oosoas bantha kushiya mici dooge hammisilen beettees heyssatappekka akaafa oyqida asati sintha gaxan eqqidi kaaletho sona

ha misilen beettizay aazee giikko issi attuma asi akabazan zempidi eqqiday si deees ha asappe sinthe baggara melishe diza maataykka woykko gattay beettishe deees

Ha misilezani betiddayi azze gikko duma duma assa kame betishe betesi. Ha kameyikka aza ossora dize giko haatha puteta ushishe betesi.

Dumma dumma asaa naatha maaddanaasi medhethiza kaamee misilen beethishe de7ees; ha kaameppekka sinththe baggaara issi issi booththa hara kaameththikka de7oosona; he7isathappe sinththa baggaara wolqqaama wodhay beeththishe de7ees.

Aho demba bittan goyetidi de'iza kaammey de'es ha kameyika goyiyo bittafe sinththe bagara issi issi miththatinne wolqama demba miththay bantasoy betishshe de'es

Dumma dumma osuwa elelisanasinne hara go's medhetida kamey de'ees ha kamiyappe sintha bagara ordi ordi ekizza mithati de'ssona

Haa missilezanni bettiza dumma dumma kawo oththanichattinne goshshanichatti issippe shiqqiddi shuchchappe oththetido bitara gaththizo ogenni eqqid haa xeellishshe betosona.

Ha misilen betizay aze gikon asa natu wolqa minjanas medhetiza issi kamey de'esi , ha kameppe sinthe bagara wolqama aduqi ekiza tuke ayfetinne mithati betishe de'osona.

ha misilin beettizay aazey giikko dumma dumma go7as medhettiza issi kaame deees ha kaamiyappe sinthe baggara issi issi coqu giza mithati beettishede oosona

ha misilezan beettizay aazey giikko asa naatu wolqa minjanassinne jumma jumma oosotas medhettiza kaamey beettishe deees

biitta goyiya maashini boykko kaame ha misilen beettis ha kaamiya bolla uttidi laaggishe beettiza issi yelagay beettishe de7ees ha kaame goyiza biittaykka karetha boykko xalla biitta zaanees

shuchcha qoxidi biithayra oytizo wolqama lo7o hanotan giigiza issi oge beettishe deees ha ogiyanka qommo bagganinne dade baggara dooddi uttida kaameti beettishe de7oosona

ha'i wodiyan goshsha goyanas medhettiza kaame ha misilen beettishe deees ha kaame issoy goyishe dishin issi kaame mooretid ba sinthaza pude dhoqu oothizayis beettishe deees

ha misiliza bolla beettizay aaze giikko ka 7iza woykko meliza gaashe caki ekkido soho goyishe beettiza ha7i wodiyan yiza kaame beettishe deees

katta bukkana sikidi ha7i wodiyan asa naati eratethan medhiso katta bukkiza maashine beettishe deees ha mashineppe sinthe baggara uttiza guuthana ya gaashe ayfe sugashe beetawus

ha misilezan beettizay aazee giikko puulattiza hanotan keetettiza issi lo7o keethti beettishe de7ees ha keeththappe sinthe baggara katha bukkiza kaame beettishe deees

Issi yelaga attuma asi ha xeellishe beettees ha asappe guye baggara wolqama aaho denba biittay boykko goyanaas igiigiza karexi ekkiza xalla biittay beettishe dee

Ha misilen beettizay aazee giikko lo7o hanuthan shuchcha qocidi biittara gathtidi medhizo oge beettishe deees ha ogiyappeka qommo baggaranne xaze baggara pude simminne duge simmi eqqida kaameti beettishe de7oosona

tophiyan dumma dumma kaame qommoti de7iyo ge oossinne geemmennaba gidishin hayssatappe issoy goshsha oosoas medhetiza kaame hammisilizan beeththishe de7oosona

Ha misi lizan beettiza cora attumasati de'osona heyssateka ha simmi eqqidayssatinne issoti issoti banta kushe oyqidi guye simmi eqqidosona.

Dumma dumma asa naata go'anassinne maaddanas gi oosettiza kaame ha misilen beettees ha kaamekka aaza ooththize diikko ha'i ha wodiyan biitta goyishe beette..

ha7i wodiyan asa naatu wolqa minjanassinne dumma dumma oosoa elelisanas medphetiza kaame beeththishe de7ees ha kaamiyappeka sinthe baggara xoqu giza wogga wogga mithas beeththishe de7oos

hamisilen beettiza wolqama denba biittay de'ees ha demba biittakka goyishe de'iza issi kaame beettees ha goyza biittappe sinte baggara issi woray beettishe de'ees

ha misilen beettizay aaze giikko wolqama oykko puula hanotan oosettiza adussa keeththay beethtishe deees ha keeththappe sinthe bagqara eqqida cura asatikka beethtishe de7oosona

Ha'i wodyan asa naati wolqa minjanassinne dumma dumma oosoa elalisanas medhido kaamey ha misilen beethtishe de7ees ha kaameykka aaza ooththize giikko katha cakishenne buro mokkiza puutetha haaththe ushshishe demmoos.

ha misilezan beettizay aazee giikko cora oosowas go7iya ha7i wodiyan medhetiza kaamee beettishe deees ha kaametappekka issoy goyiyayssa gidishin issoy katha cakkizayssa geetettes

ha misilezan beettizay aazay giikko dumma dumma asa naati oosoa elelisanassinne hara wolqa menjanas yaagettizi medhettiza ha wodiya yida kaameti beettishe de'osona

wolqama aaho demba biittan biitta goyshe deiza kaameti de7oosona heyssatappeka issi kaame ha7i goyidi dizayssa gidishin hinkoy ba sintha bagga coqu ooththidi eqqidayssi beettishe deees

Asa naaxu oosoa elelisanassinne jumma dumma wolqa menjanas ha7i wodiyan meretiza kaamey ha misilen beethtishe de'ees ha kaamiyappekka hini bakkara cora hara hara oosoas pe iya kaametikka de'osona.

Cora asati issipe shiiqidi issoy issoara zodhetidinne bantha kushe gooba nu yaagi banthana bessishe de'oosona hayssatuppeka issi attuma asi kaame oykki uttides.

asa naatu oosowa elelisanas medhetiza issi kaame ha misilen beettishe deees akameppe sinte baggara wolqama adussa gidizanne toqu toqu gidi beettiza mittay deees

dumma dumma oosoa simedhettiza kaameti ha misilen beethtishe de7osona heyssatappeka issoy kaamee aaza oosora dizey gikko katha cakkiza kaame geetetti xeeygettes

Dumma dumma oosoas asa naata maaddanas medhettiza oosoa elelisidayssanne hara go'a immiza kaamey ha misilen beethtishe deees ha kaameppe sinthe baggara xoqu giza mithas beethtishe de'oos.

issi puula hanutan oosettiza shuchcha qoxidi heyssa danka ashawa zahara gattidi medhido aspalte giza oge beettishe deees ha ogeppekka miye baggaranne ogen hamettiza zaro kaameti beettishe de7oosona

Ogeera he netishe deiya kaamee ha misilen beettishe de'ees ha kaameppe miiye baggara wolqama toqu gida salokko matiza deree beettishe de'ees.

Corra assati issipe madabarani kumiza kathaza efanasinne issoyi isuwara zoretishin demosi.hayisattapekka issoti issoti banitta hupheni botha laxanna qachi wothidosona.

Ha missilezan bettiza duma duma qera nayitinne issi issi asati issippe gididi hare garen kaththi woththidi issisappe harasa eppishshe bettosona.

Boththa madabara kumiza katata banta kushsen oyiki oyiki bolappe ha ehidi deiza nam'u yelaga atumma asati ha missilen betishe deosona.

C'ora asati issippe shiqi utidi ha misilen beetosona. Heysathapeka issoti issoti koxe bantha qodhera athi wothidi ha xelishininne utidashin deemos.

Dumma dumma meray diza madabarazan kumiza kathati ha misilen beettishe de7osona. Heyssatikka dida sohoy aazanee giikko puula hanotan keexettiza keeththa giddona.

Ha misilezan beettizay aazee giikko dumma dumma macasatinne attuma asati issife shiiqidi baynta sehon sohon uttizi xeelletosona ha asatuppe issi niya ba naa ba'ada hemetashe betta.

ha misilen beettizay aazey giikko dumma dumma ayfaayfe katta qommotinne heyssa danka hara unkotiza kathati issife baynta ekkido iqan beettishe de7oosana

Ha misileen beettizay aazey giikko dumma dumma kathasinne hara heyssay s malati bayzettanas shiiqiyoo suyqe beettishe de'ees heyssatuppeka leemisoasi daro katha qom'oti beettishe de'oos.

ha misilen beettizay aazee giikko heedzdzu maca asati beettishe de'osona heyssateppeka issiniya ba huupen shaashe xaaxada ha simma yaagin ixaza yaa xeellashe beetawus

karetha maayo qommoppe toy gakkanaa shin gathi maay7iza nam7u asati ha misilin beeththishe de7oosona heyssatappeka guye baggara issi booththa maay7o maay7idayssinne issi maca nayya beeththashe deous

Dumma dumma oson erettiza assati issippe shiqidi sanththa giddope maata shodishe bettosona ha asatappeka issiniya macca gidishin nam'aykka attuma asa.

Ha misilezan be'etiza aaze giikko, mittatinne kattati haysadanka maatati be'etishe de'oosona. Etappe ista haaki bessidi wolqqama tsoqqu giza derekka be'etishe de'ees.

Issi kareththa dhdhashe gaththa beyida mishiraya ha misileni betashshe deasu ha mishshiriyakka banigga giddoni eqada ha xeela upayisani kumada miccashshe betawusi

Kaththa bukishe de'iya nam'u asati ha misilen beetosona hessatika banta oykida ballan gaashe utula salo yedidi ayfepe shaakanasi pude polished beetosona.

dumma dumma zaan7o doozati hammisilen beethtishe de7oosona heyssatappeka leemisoassi tuke uuthay muuzeynne heyssa heyssa malati issippe beethtishe de7oosona

Ha misilen beettiza kattatuppe sinthe baggara uuthas beettishe deees ha uuthappe sinthe baggara xoqu giza issi mitazi beettishe ha misilen de7ees.

ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma kaxa ayfetappe shaa7ettidi giigizanne kokkettiza katati beettishe de7osuna hayssatappeka giddon tukke beettishe deees

ha misilen beettizay aazae giikko gamma mehetun gaashe bukkishe diza issi attumaasi deees ha attumaasikka baappe sintha baggara diza katthatappe ekki ekkidi ha7i gaashe bukkishe deees

Ha misilen beettiza issi yelaga macasiya de7owos ha yelaga mishiriyakka ba tokkudo dan7o duuzappe issua gidiza saantha giddoppe sharafa maxashe beeththos

Bayaran yaran woykko ba bessan bessan towetiza mita poothetinne sinthe baggara keehippe zalga gidida maatay hammisilezan beettishe deees.

asa naati zeridi woykko putisidi deemmiyo katha ayfetuppe issuwa gidiza bangaa yaagiyo buro dicishe beettiza tiyay ha misilen beettees

Ha misilizan beettiza oyddu asati ze7oosona heyssatappeka issoy aththuma ga gidishin hankoti macayssata gidosona intika aaza oothtizo giikko baynta oottizo puutheppe barbare aype maxishe beettosona

Gaashe bukkashe beettiza issi maca mishiriya de'awus ha mishiriyakka gaashe bukkiyo miishay aazanee giikko ba oyqqido ballan aaththa aaththa yeggada awa bessada de'awus.

cora macaasatinne attuma asati issoy issowara ziriya zitidi hemetishe beettosona ha asataka kaaletashe dizayssi sinta xeeran eqqada kahayte ga ba kushe guye zaarada kaalettawus

ha misilizan beettizay aaze giikko asa naati tokkidi unca haashidi miyonne dumma dumma mehetas ayeecha ancidi miziyo hara go7anpeya uutha yaagiyo zan7o doozay beettishe deees

Ha misilen be'ettizay aaze giiko cora asati issoy issuwara shiiqidi zorettishen demmoos. Hayssatappeeka hini baggaara wolqqaama toqqu gezaa miita be'ettishe de'ees.

Ha misileni betizays aze giiko coora asati issipe denididi puteya tokishin demos haysapeka sinithe bagara diza adeti hatha pute ushishin be7etosona

Issi yalaga mishiriyya putteta haathe ushashe bettaws ha mishirrya arssa arssidi maddaban gidon ayffa ayffe puttey mokizzaga hathe ushashe bettaws.

Ha misilen betizay aybe giko asati issoy isuwara zoreti shiiqid puute tokanasi macayi atumara issippe dendid daroti puutiya oykid betishe de'osona

Cora asati issippe shiiqidi banta oothana oosoba zoretishininne issoy issara hassayishin demos ha asatuppe guye bagara turkey woratidaysi beetishe de'ees.

Haa missilenni bettizza issi yelaga assi de'ees.haa yelaga atuma assikka putee bitanni tokishshe betes.ha asappe heni bagara nuu tophphiya banidirayi qaqetidayiss betishshe de'ees.

Ha misilezan betizay aaze gikon dumma dumma asati puutiya tokishennne tokizo puute gidoni eqidi issoyi issuwara dosona malishe woyko zoretishe betosona .

Wolqama kehippe adusa mitha de'iza worappe sinthe bagara eqida uydu kawo osachati de'osona hesatuppeka issoy ba waraqata oykidi ha xeleshe betes

Wolqama abba haathti ha misilen beettishe deees. Haaththappe sinthe baggara coqqu gida zumi beettishe deees. Ha zuma bolla mokkiza mitasinne maatati zuma huuphe kammi uttidosona.

salo sa'a gufanththo wora naagisiiyo wonta yaagetiya xuufe xaafettizo woraqatay ha misilen betiishishe de'ees ha woraqatappekka sinththe baggara booththa maay'o maayida yelagga nayti banta kusheza miicidi betosoona

ha misilizan beetiiza issi yelagga attumma addey de'ees ha addezappeka guye baggara wolqqama woray betiishshe de'ees ha woraykka wora medoossati de'anassinne hara hara go'assi pe'ees

ha misileza bolla beettizay aaze giikko issi yelaga attuma asinne cora guye baggara beettiza asati ze7oosona ha asatikka puuteza chokkishe demmettes

Ha misilexan beettizay aazey giikko dumma dumma cililo merayti iza wolqaama bazzo mithati worattizi issoy issara oyqetizayssati beettishe de7oosona.

wolqama wursethay erethontha woray ha misilen beettishe deees ha misileppekka gidzdzoora shaakki efiya woykko kantisiya ogezi ha7i beettishe dees

Ha misilezan beetizay aazee giiko keehippe wogga woykko adusa gidiza miththati beetishe de'oosona. Ha mithatikka bonccora yankakidi ha nu xeeliyo misilen beetishe de'oosona.

ha misilen beettizay aaze giikko daro puute qommoti de'oosona heyssatappeka gita gidiza puute qommotinne buro diccishe woykko maata meray de'izayssati beettishe de'oosona

ha misilizan beettizay aaze giikko dumma dumma meraynne qothay diza shuchchati beethtishe de7oosona ha shuchcha tuppika sinthe baggara solket solketi wodhdhiza biithay beettishe deees

qooday baynna cora asati issisa shiiqidi puute tokkishin demmoos ha asatikka maaxay keehippe mokkido shuchchattiza biittan puute tokkishin beettosonna.

boothta maay7o maayida issi attuma asi ba kushen akafe oyqqidi biithe kaashi shin beettes ha asikka puutheza thokkanaass lanqen wottizi ha simmi eqqidi biitta kaashees

cora dere cima asatinne kawo oosanchati issippe uttidi bantamaran maaran hasiyishe beettosona hayssatuppe guye baggara wolqama woray beettishe deees

Ha misilen beettiza wolqama wora mithasi de'osona hayssatappeka asa naati goshsha sigidi qanxi qanxidi hanin durumay melidayssa xuugishe beettiyo tama muuhe beettishe deees.

ha misilizan beettizay aazey giikko issi yalaga attuma asi saan wodhdhe uththizi puuteza tokkizayssi beettishe deees ha asikka ba puutiza tokkizayssakko biitta zaarishe demmoos

Wolqama haggay doonta mitamatan eqqiza issi mishiriya beettawus hamishireppe guye baggara maatasinne doqu gida mitati heyssa danka wolqama woray beettishe deees.

wolqama woran de7iza aafoy beethtishe deees ha aafoykka xoqu giza biiththappe sinthe baggara haaththi juge goggiza aafon beethtishe deees

ha misilen beettiza issi yalaga attumaass gulbatidi ba gaammo dungusa woykko hara asappe dummayiya woga mayoya qoodhen qatidi puuteta tokkishe beettees

ha mishilin beettizay aaze giikko issi yelaga mishiriya ha simma eqqada miicashe beeththawus izappe guye baggara izo kaallizi yida cora aththuma satikka beettishe de'oosona.

Ha misilen beettizay aaze giikko cora asati issoy issuwara ziiriya zittidi he metishe beettosona ha asatuppekka miye baggara wolqama woray goykko xoqu giza mitati beettishe de'oosona.

dumma dumma cora asati issipe shiiqidi wolqama wora giddzua beyanasi hemetishe de7oosona Entappe guye baggara keehippe lo7iza maatay beethtishe deees

codha attumasatinne maca hasati issoy issuara shiiqidi puute tokkishe ha misilen beettosona heyssatappeka siya baggara beettiya doqu gida adussa adussa mitati de7oosona

Ha misilezan betizay aze giiko duma duma kathatanee hesadanika ayipa ayipeta qase olikotiza batanee hara bata bayizi besewu kethay betishe de'es

Dumma dumma dan7o doozathi nu toophphiyan beeththoosona; heyssathappekka leemisuwaassi ayfaa ayfee katha qommo gidiza manggoy ha misleen de7ees; ha manggozakka maxidi ba keeshezan yeggizoyssi beeththishee de7ees.

Dumma dumma go'as pe'iya ayfa ayfe kaaththa qommoti dooretidi ha misilen beetishe de'osonna; hesatappeka leemisuwasi mangoy, abkadosey yelle helle hessa hessa malati beetishe de'osonna.

Dumma dumma kathatha bayziyo sohan kathatha bayzanas shishi ehiutidi ha missilen bethossona. Heysathu ehida kathathupeka lemsuwas donoy, bangayi gisthe heyssa heyssa mala ayfethika bethishe deosonna.

cora katta qummotanne ayfa ayfeta shiishshidi bayziyo issi wolqama puula keeththay beettishe deees ha puula keeththappe sinthe baggara cora asati issipe de7oosona

ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma katha mal7ettizanne hara hara oosotas ooththiya asa naati go7ettiyo leemiswas barbaree loomenne heyssa heyssa malati beettishe de7osona

ha misilezan beettisay aazey giikko dumma dumma katha qommotinne aybaayfeti beettishe de7oosona heyssatappeka leemisuas donoy abkadoosenne hara hara kathati beettishe de7oosona

hammisile beettizay aaze giikko dumma dumma onkota asa naati go7ettanas tokkiyo puuteti beettishe de'oosona heyssatappeka leemisossi tuumoyn sfhiyenjeeloynne barbari beettishe de'ees

Dumma dumma ayfaayfe katta qommoti ha misilen beettishe de'oosuna heyssatappekka leemisoas muuze mangoy abkadoosse paapayenne heyssa heyssa malati ha misilen beettishe de'oosuna.

ha misilen beettizay aazey giikko dumma dumma mita qommotappe giigiza ayfetinne heyssa danka boncoti beettishe de7oosona heyssa danka leemisosi saantha boncoynne barbarey heyssa dan haratikka beettishe de7oosona

dumma dumma puteta puutisidi daphuwa go7etiyo woykko unkowa go7etiyo kattha qommozappe issua giziza zo7o shunkurute woykko tuumoy beettishe deees ha zo7o tuumoy aazas go7izee giikko dumma dumma go7as pees

Dumma dumma dan'o doozata bayzanas ehida cora asati ha misilen beettishe de'oosona heyssatappekka inti ehido dan'o doosati leemisowasi saantha hara hara ayfaayfe katha qommoti beettishe de'oosona.

Ha misilen beettizay aazee giikko dzumma dzumma ayfaaype katha qommotinne heyssa danka unkoti beettishe de'oosona leemisosi timatime awkadoossenne heyssa heyssa malati de'oosona.

Ha misilizan beettizay aazey giikko dumma dumma katha mal'etizayssatinne ustoti beethishe de'oosona heyssatappeka leemiso assi barbare usto qommoti qasse saanthaynne heyssa heyssa malati beetishe de'ooso.

meray keehippe xeellanas lo'iza zo'o gidiza mitha ayfe beettishe de'ees ha mitha ayfeykka aan'on mokkiza ayfaayfe mitha qommotuppe issuwa gididayssa

dumma dumma ayfa ayfenne dan7o doozappe beettiza katha qommoti hamisilen beeththishe de7oosona heyssatikka issi bessan bessan doorethidi bayzethanas shiiqidayssati de7oosona

Dumma dumma go7as peeiya katta qommoti ha misilen beettishe de7oosona heyssatappeka leemisosi gumbo santhay hanko bonco santhaynne heyssa heyssa malati beettishe de7oosona.

bootta mazabaran yiicettiza kathinne bootta mazabara bolla woththizo santha boncoy beettishe deees ha santhappeka sinthe baggara ekkida issi asinne uttidayssi beettishe de7oosonna

ha misilen beettiza issi yelaga asi dan7o doozata haaththa ushshishe beettees ha asikka ushshizo dan7o doozatikka leemisos saantha heyssa heyssa mala haratikka beettishe de7oosona

Qoodi baynna cora asati issipe shiiqidi banta ooththido ayfaayfe katta qommosa bayzishen demmoos ha asatuppeka sinthe baggara dizayssi ba muuze bayzanas madaba madaban woththi uttides.

Dumma dumma kaththa qommotti de'iyayssi ha misilen bettosonna. Haysatappekka leemisuwasi bokkolowanne gashshey heysazankka hara kaththa qommotti bettosonna.

Ha misileni betizays azegiko duma duma putaya oson eratethay diza asati bita woyiko madabedan othizi sasope gidoni esidi tokizo putey betishe de'es

Ha misilezan beetizay aaze giikko dumma dumma ayfa ayfa kaththa qommota ha misilen demmettes heyssatakka asa na'inne hara do'ati bochonta mala dirssa dirizadayssi diri beettes.

Ha missilezan betizay aze giko issi heezhzhu giidaza atuma asti hemetishe bettosona ha asatika azasi hametize giko kaththa zerishe warora hemettosona.

Ha misiliyan betiza duma duma maca nayti de'iyosona ha macatika banta kushen oykido woykon katha zeretha gidiza tokin gakiza putteta oyki betosona

cora kawo oosanchasinne goshshanchati issipe shiiqidi bantha goydo biittan heqqidi yaa7a yaa7ishenne issoy issuwara qofa laameretishin ha misilen demmoos

nam7u asati saan toho bolla wodhdhi uttidi banta oothtido woykko shammi ehido kattaxa woykko ayfaypeta bayzanas banta kushen madaba madaba kessishe beethosona

ha misilen beettiza issi kaamee deees ha kaameyappe xoqu gidi guye baggara salon beettiza shaaray deees ha shaaraykka booththay ha'i wodiyan ira bukisanas maatees gidi asa naati baanta huphen qoppizays beettishe deees

ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumma asa naatu oosoa elelisanas medhettiza kaame beettishe deees ha kaamekka aaza ooththize giikko katha cakkishe beettees.

booththa mayoto gaththana sheeqati maay7ida nam7u macasati bantha kushen ciishsha oyqqidi bantha huphenka ciisha xaaxidi ham misilen eqqi beeti di de7oosona

Yafara kessanas wadhiyo miisha banta kushen oyqqida nam7u kawo oosanchati beettishe de7oosona hayssatikka goshsha ooththiyo oohthon anjettida asata gidonta aggokkona.

ha misilen beettizay aazee giikko dumma dumma aypaaype woykko katha qommotuppe issua gidizayssati coray beettishe de7oosona heyssatuppeka kathati leemisosi gaashe lokkomenne heyssa heyssa malati beettishe deoos

Ha misilezan beettizay aazey giikko dumma dumma mithata qanxidi shukki asa naati xawuda go'ettidi meddphizo maatha oyqio kooththay beettishe deees.

Ba kushen haaththa duuqiza miisha oyqqiza issi yelaga attuma asinne appe guye baggara uttida asi beettishe deees hayssatikka sintha baggaranne guye baggara doodettida worappe gidton de7oosona

Ha misilen beettizay aazey giikko dumma dumma oosora dediza cora asati issife shiiqidi baynta woraqatan xaafishe beettosona heyssateppeka leemiso as issoti issoti coo zabtaraza oyqqidi xeelloosona.

Katta zerishe beettiza cora asati hamisiben beettosona a asatikka banta kushen katta moogishenne issoti issoti etappe guyera kaallishe beettoosona.

Ha misibeen beettisay aaze giikko dumma dumma matha oykiyo kooththati beettishi de7ettees ha kooththatikka qasheti dosoy aazane giikko wogga haggay diza mitha bolli woykko xeeran qashethi uttidosona.

ha misilizan beettizay aaze giikko dumma dumma suqey bayizettiza oyde malatizayssi heyssa heyssabenka hara bayizettiza miishati beettosona

hammisilezan beettizay aaze giikko zo7o ciisha ciiyida daro mitha qommoti beetthosona heyssatappeka guye baggara eqqida issi attuma asi de7ees

Issi yelaga naya ha misilen beeththashe de'awus ha nayayakka ba kushe yeddada dumma dumma ayfida mitatuppe ayfe qorashe beethtxawus ha'a qoriza mitatikka ciiyidayssata

Ha misilen beettizay aaze giikko yafara kessiyo woykko mithaza bantha cuwan cuwan zaana mala medhiya yafara kessiyo miishay beettishe deees.

ha misilin beettizay aaze giikko matha eessa eessiyogan keehippe erettiza issi yelaga asi mata eessa qanxidi ekkishe beettishe deees

puute puutisiyo oosoan erettiza cora asati bayntasohora sohora puute tokkanaas ehi sohon sohon wothtizi ha misilen beettosona heyssatuppeka issi attoma naay maca naykko simmidi iira haasiyishe beettees

issi wolqama worattiza biittan mokkiza zaru maata qommoti beettishe de7oosona heyssatappeka issi issi maatati mehe mizayssa gidishin hankoti sharafata geetettosona

bo7ay woykko tiishshazi huuphe gede efishe diza issi yelaga attumasi beettees ha attumasappe sinthe baggara zo7o ciisha ciiyida mitazi beettishe deees

Goshsha ooson erettido asati woyko waaro haaththa biitibeetishe de7ees, ha biitankka beetizay aaze giiko issi issi xoqqu giza mithazinne muuzey beetes.

Na'mu sati eqizi issoy ba kusheza hanikoysa bolla wothidi ha xelishe betosona haysatape guye bagara yalaga qaxetibeyina muzeyi betes

Issi yelaga orde atuma assiy ba kusheha xomosishe betes, ha asappe guye bagara buro dicishe diza muuzey betishe de'es.

ha misilezan beettizay aaze giikko issi wolqama aaho demba biittan waaruwa kessido biittay woykko goyettizasoy beettishe deees ha waaruwa kessidozanka haaththay woykko pultizayssi kumidi beettishe deees

Ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumma mitha qommotinne heyssa danka maatati beettishe de'oosona, heyssatappe gidzdzoora efiza ogezikka de'ees.

ha misilen beettizay aaze giikko issi karexi ekkiza bittay beethtishe deees ha bitappe sinthe bakara duge goggeya haaththay beethtishe deees

Ha misilen beettiza heedzdzu asatoppe issoy sintha baggara haaththa waaro kessishe beettees heyssatappeka nama'ti guye baggara dezayssati maca asati beettishe de'oosunna

Ha misilezan beettizay aazee giikko dumma dumma dan7odoozatuppe issua gidiza asa naati ayfiya biittan zeeridi mokisiyo bazala yaagiyo buro bul7e gakkizayssi beethtishe deees.

nam7u asati ha misilen beethtishe de7osona heyssatappeka sintha baggayssi ba kushen akafe oyqidi haaththe waaro kessishe beettees haaqqi kessido haaththe waarora goggishe diza haaththaykka beethtishe de'ees

ha misilen beettizay aase giikko dzumma dumma asa naasa go7ana simerettiza ha7i wodiyan yida miishatinne issi asi beettishe de7oosona ha asikka barna7u kushe micidi ha xeellishe beethtees

Ha misilen beettizay aazee giikko biitta kaash kaashidi garsappe haaththa kessanas goyishe deiza heedzdzu kaameti beettishe de7osona intappe sinthe baggara diza biittaykka issi pulti ekkiya woykko xalla yaagiyo biitta geetettes.

Ha misilen beettiza heedzdzu asati de'osona heyssatoppeka issoy attuma ga gidishin nam'ati macaageta gidosona hayssatikka banta kushen akafaza oyqqidi attuma asazi ba sinthara haaththi juge baana mala waaro kessishe beettees.

wolqama aaho denba biittan mokkiza cililo meray diza maatay beettishe deees ha maataykka dumma dumma meheti maanassinne hara asa naati keeththa keexxanas go7iza wora doozatoppe issua gidi beettees

zo7o may7o may7ida nam7u asati ha misilen beethtishe de7oosona heyssatikka waaro kessidi haattay katha qohontha malanne biitta moontha mala kessishe beettosona

Ha misilizan beettiza nam'u asati ze'oosona heyssatappe guye baggara dan'o doozatuppe issua gidiza muuziya yaagiyo katha ayfe woykko aybaaype dan'o doozay beetishe deees.

Dumma dumma so medosata hentha eretiza issi goba attuma asiy meheppe sinthe bagara mehe muzanas matta shishishe Bette's. Ha asappe sinthe bagara diza mehetika banta qodhe kesidi xellishe de'osona.

Ha misilezan beetizay aaze gikko dumma dumma meraynne wolqay diza meheti hemetishe beetosonna ha mehetappekka guye bagara enta laagishe diza issi atuma asi betishe de'es.

Ha misilen beetizay aaze giiko haahosan woykko bollan xoqqa saloy beetishe de'es; ha salo bollaka booththa shaarati cugan cugan beetishe de'osona.

Ha misilezani bettidayi aze gikko duma duma merayi diza mizati entape baggati ha simi eqidi bagati ichidi woyiko zaqulidayisi ha musilen betteshe deyosona

Ha misilen betizay aze gikon gata keethi coridi dizaysi woylo issi mandaran betishe de'es ha gata keethika diza heeran wolqama mithati dodi uttidaysati beetosona

shuchcha qoxidi biithara oychizo issi puula ogera hare laaggishe de7iza issi yelaga asi beethtishe deees ha asappeka guye baggara issi asi hare sinthan eqqidi ha guye xeellishe beeththees

ha misilezabulla beettizay aaze giikko dumma dumma meheti baynta bessara bessara gelidi haatte uyishe beettosona ha mehetikka issoy issuara sugeton tamara magaday woykko mita pude essidoyssara banta qoore yeddidi uyishe de7oosona

Ba morgen koxe woottiza issi cima attumasi ha misilen beethtishe deees ha attumasikka baappe sinthe baggara diza wolqama modho booraza heemishe beeththees

ha misilen beettiza issi yelaga attuma asi meheta sinthan uttizi maate mizanas shiishi beettees ha asikka meheta issoy issoara sugetonta mala zazalozan qachi wottides

mehiya henthan erettiza issi yelega attumay beettishe deees ha attumaykka issi miiziyo ba sinthan qachidi issi maataza woykko katta ayfe yeggishe demmoos

ha misilen beettizay aaze giikko maata keeththay woykko gatha keeththay ze7ees ha gatha keeththaykka keehippe ceeyggidayssa ha gaththa keeththappe sinthe baggara meheti ze7oosona

issi kundida mitha matara mehe laaggishe beettiza issi nay de'ees ha mehetappeka dumma dumma meray de'iyayssati beettishe de'oosona

issi aaho wolqama giyan dumma dumma cora asatinne soo medoossata bayzan ehidoyssi cugan cugan beettishe de'oosonna. hayssatappe sinthe baggara zaro cora keeththay beettishe de'ees.

Issi cima eqkiya mishiriya ha misilezan beettowus izakka bappe sintha baggara deeshshaza heemmanas koxe oyqada eqqidaro gidishin a heemiza deeshshappe issi niya guye hokkada sheesha shee ashe beettowus

Ha misilen beettizay aazey giikko dumma dumma some doosatuppe issua gidiza dorsaynne inta heemishe deiza asati de7oosonna heyssatuppeka issoy zo'o kanateeranne bootta qoophe wottizi ha xeellishe beettees.

Mitiopphiyas zokku meqetha gidiza goshsha oosoya oochchife beeththiya asati zo'oosona ha asatikka heedzdzu baaxan boora goyishe gemmeetees.

Nam'u waaththan boora goyishe dizayssati ha misilen beettosona heyssatappeka miiye baggara wolqama woray de'ees ha woraykka bazzo woykko iray gakkonta biitta gidi xeesettes

ha misilen beettiza issi cima macasiya ze7owus ha cima mishiriyakka ba tirazand deeshsha laaqe ijimmaza zeishin izappe guye baggara meliza mithati beettishe de7oosona

ha misilezan beettizay aazey giikko jumma jumma meraynne qothay diza somme doossatuppe issua gidiza maatha miizati beettishe ha misilen de7oosona

ha misilen beettizay aazey giikko dumma dumma somme doosatoppe issua gidiza dorsay beettishe deees ha dorsatikka dumma dumma meray dizayssa leemisos booththa karethanne heyssa heyssa mala meray dizayssata

dumma dumma so medosati ha misilin beettishe de7oosona heyssatikka leelisawassi deesha dorsanne hara harati beettosona heyssatikka diza heeran maatay doonta gidishin etappe sinthe baggara doorettida kathay beettishe deees

ha misilizan beettizay aaze giikko dumma dumma so medoosatoppe issua gidiza meray booththanne woykko puncare gedizo miizati ze7osona heyssazappe guye baggara wolqama keeray beettishin deees

so medoosata issife shiishshidi woykko miizata heemmanas efidi wudiyan xeesethi efidayssati beettosuna hayssatuppekka miye baggara wolqama woraynne issi keeththay beettishe deees

Ha misilen betizay azee gikon wolqama aho cora bittani eqida asati de'osona. Etappeka sintha bagara kawo sarotethi babisiza issi asi ba kushen akapa oykidi de'ees.

Ha missilen betizayi aze gikko issi karetha kusheyi de'izo assi ba kusheni ayifa ayifa katha qomota gidope nam'u kesi qanixidi etta ha mici deyesi

Mata buc'iza bac'c'a ba hashen wotiza issi c'ima bitaney ha missilen betishe de'es ha bitaneyka kathi c'aki makidi katha ekidi so banasi hanishe betes.

dumma dumma kaxa qommoti banta bessan bessan woykko yaran toketidi waarora beettishe de7oosona hayssata giddoppeka sharafa maxishe beettiza nam7u asati de7oosona

qunoy miza kathanne buuqizayssata maxishe diza cora asati ha misilen beethtishe de7oosona intikka maxiza katha qommoy aazee giikko badala geetettes

cora asati issife shiiqidi issoy issowyara zoretishenne haasayishe beethtoosona ha asatuppeka sintha baggara puutiya tokkanaas bokki wottizo guutha hollati beettishe de7oosona

ha misilizan beettiza cora asati melida bazalappe sinthe baggara eqqidi ha xeelishe beettosona ha bazalappe sinthe baggara diza asatuppe issoti issoti bantanayta lanqekkidayssati ze7oosona

ha misilen beettiza nam7u asatappe issi mishire yo kumetha bollay beettishe de7ees ha mishiriyakka ba kushe miicada uutha mara tokashe beeththawus

nam7u asati puute haaththa ushshanas ha ehishe beettosona ha asatuppe guye baggara cora asati ja7ikkonne enthappe issuti issoti puute bantha kushen oykke uttidosona

Ta misilen beettiza issi yelaga attumasi ba huphenka qoophe woththidi biittan gulbatidi puute tokkishe beettees ha thokkiza asikka ha tana xeellishe deees.

ha misilen beettizay aazey giikko dumma dumma mitta marata issipe puutisidi entayafa ranyafaran tokkanaas giigissi woththi doyssi beettishe de7oosona

ha misilen beettizay aaze giikko issi yelaga attuma na7i katthata qanxi qanxizi qachidi ba soo efanas yiici wuthi doyssati beettishe de7osona

Ha misilen beettiza asati gaashe shammishininne payzishin beeththosona heyssateppeka sinthe baggara uttiza issi maca mishiriya ba kushen gaashe kuphataza qolashe beeththosa.

biittappe bookkidi unkuwa miyo dunu7a yaagiyo gaallay beethtishe xeees ha gaalla dunuappe guye baggara nam7u macasasi uttidi issi niya kushiya yeddada dunuwa ekkashe beetthawus

ba kushen dumma dumma katha qommota oykqanas dandayiyo wolqay de7iyoga bessishe deiya issi asa kushe ha misilen beethtishe deees ha asa kushen woykko qaa7an diza bangaykka ha misilen beeththees

Dumma dumma katta ayfeta yeggiyo miishan woykko mindiyo madabaran de'iza katta ayfeti beethtishe de'osona heyssatappekka leemisawas badalay hara hara katta qummoti ha misilen beettishe de'oosona.

cora asati issipe dendidi banta kushen akafeza oyqqida asatura ubbay puutiya thokkanas dendidayssati ha misilen beeththoosona heyssatappe guye baggara wolqama wooray beethtishe de7ees.

ha misilezan beettiza gaammo woga maayoya ba qoodhezan qachiza issi yelaga attuma asi deees ha yelaga attuma asikka ba tokkizo puuteta haaththa ushshishe beettees

katha bukkan eratethay de7iyo asati so me doosatappe issua gidiza miiza laaggidi katha bukkishe beeththosona hayssatikka bukkiza kathay gaashe gidees

mehiya bolla payatetha naagisiyo ooson anjettida nam7u booththa maay7o maay7ida asati ha misilen beettishe de7oosona heyssatuppeka sinthe baggara issi some doosaynne issi attu maasi beettishe deees

Dumma dumma so medoosata heemiya heenthan erettiza issi yelaga athtuma naay, hareza ehidi katha mizishe beettees. Ha harezatanka qooren aybakko wodoro malatiza issi xaaxeti uttides.

Medosatu bolla bayatetha naagisiyo ooson anjettida issi booththa maay7o maay7ida asi ha misilen beethtishe deees ha asappeka sinthe baggara basoppe deeshshiyo ha asa bessana s gidi ehiza asi beethtishe deees.

Mehiya bolla payatetha naagisiyo oosoan anjettiza issi yelaga addezi ha misilen beettees ha addezikka hareza oyqidi a bolla kifileya xeellishininne afeeno waadhdhishe de7ees

Issi booththa maay'o maayida issi attuma asi ha misilen beethtishe deees ha misilen beettiza attu maasappe hara baggara qasse nam'u kaameti beethtishekka de:oosona

asa naati togidi issi sappe harasaa biyo toga mehe gidiza paray beettishe dee'es ha parazappe garse baggara uttida asi beeththishe appe sinthe baggara issi macanaya beettashe de7awus

mehiya bolla payatetha naagisiyo ooson anjettida issi nam7u gidiza asati kana mara caddishe beettosona hayssatuppeka sinthe baggara diza issi heedzdzu gooman hemettiza bajaajezi beettishe deees

medoosatu payatetha oosuwan anjettida issi gooba asi ba booththa maay'o maay'idayssatara guutha naatu sinthan eqqidi deeshsha payatetha xeellishe beettees.

dumma dumma meya payatetta ooson anjetida issi nam7u gidiza asati hokkidi issoy issoara zoretidi mehe caddishenne shukishe beettooosona

Tophiyan duma duma wora medosati beetosona. Ha wora medosatappe issuwa gidida genesiya ha misilen beetashe dawus. Ippeka sintha bagara wolqama woray beetishe de'es.

Ubba wora medossatas yayeena danggarsa giiya wolqqama bollay diiza wora medossay ha missilen bettishe de'ess ha wora medossape guye baggara wolqqama bazoy bettishe de'es.

Wora medosatappe issuwa giidida wora kana yaagiyo issi meedossay bettishe de'es ha wora medosaykka issoy isso bollara kanththishe demmettes.

Nu Gamo bitta daro gize betiza mahiya yagiyo wora medosay ha xeelishe dees. Ha wora medosayka diza bessan wolqama puula hanotan lo'iya maatay beetishe de'es.

Qoodhe keehippe addusa gidiza ubba medosatupekka addusatethan qoodhey dariyo wodha medosatuppe issuwa gididaysi ha misilen beetishe de'es.

ha misileza bolla bettiza duma duma wora medosatuppe issuwa gidiza nu tophiyan al'one wolqama hanotan be'anasi asa nati kareppe yiza wora medosay betishe de'es.

Wodha medosatuppe issuwa gidiza malay kehippe botha gidizo issi harbaynna gizo wodha medosiya ha misilan bethashe de'awus ipeka miye bagara wolqama matay betishe dee'es.

wora medoosatuppe issuwa gidiza maahiya yaagiyo ke'ihippe eesotiya wora medoosay ha misileezan beettshishe de'ees ha wora medoosaykka diza heeray ke'ihippe maatay meliddo bazottida heeran de'ees

hamisilen beettizay aaze giikko dumma dumma toophiyan diza wora medoosatuppe issua gidiza worakanaa yaagiyo wora medoosiya ha misilen beeththashe de7awus

ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumma meray deiza woykko asa naato mayuwa mera aathtiya shaaqancha yaagiyo issoy ha misilen beettishe deees

hamisilezan beettizay aazey giikko woramedoosatuppe issua gidiza worakana yaagiyo kana meray de7iza medoosay beettishe deees hamedoosaykka diza heeran cora maatati issoy issuara oyqetizayssati beettishe de7oosona

ha misifeza beettizay aaze hingikko wora medosatuppe issua gidiza gaammua yaha giyonne hara hara do7ati de7iza woray deees ha woraykka wolqama hanotan yashshishe deees

Ha misilen beettizay aazey giikko issi xaphoy qanxettizo woykko qundiza mitazi beethtishe deees ha mitabekka hini baggara wolqama woray beettishe deees.

ha misileza bolla beettizay aaze giikko dumma dumma woraa medoossatuppe issua gitiza ba kace xuqu unthada mirqaza eqqiza issi woraame doosiya beetthashe de7awus

goynay shodeti ichchido woykko mokkibennaa issi kafo yara gidizayssi ha misilen beeththishe de'ees ha kafosikka guye baggara goynay mokkiza bootan booththa qepezi beeththishe de'ees

wora medoossatuppe issua gidiza worakana yaagiyo issi do7iya hammisileen beeththashe de7awus ippe guye baggara wolqama xoqu giza dere beeththishe deees

Dumma dumma wora medoosatuppe issuwa gidiza enta huphen woykko kacezan zuurunkoy diza wora medoosati beettishe de7osona ha wora medoosatuppeka sinthe baggara wolqama dere de7ees.

Ha misileze beettizay aaze giikko wolqama abbappe kiidi gaxan awa ho'ishe beettiza haylasho giyo do'ay beettishi deees ha do'aykka ba doone ha keehippe hangidi xeellishe beettees.

Ha misilizan beettizay aazey giikko wora medoosatuppe issua gidiza wolqama meran lo7iza issi puncaretisi ekkiza wora hare beettishe deees.

wolqama keehippe xeellin yashiyanne dulle baggay sintha baggay erethontha worame doossay beettishe de7ees ha worame duossay diza heeranka wolqama bazoy ziyo gaadan meliza maatasi bessishe de7oosona

Ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma wora medosatuppe issoy gidiza gaammoy beettishe de7ees ha gaammota qoodaykka nam7a gidishin ogeera ha baggappe ya bagge kantishe beettoos

Ha misilen beettizay aazey giikko dumma dumma haattan diza medowosotuppe issua gidiza haylashuwa yaagiyo bollay ubbay keehippe qaaciyo wora do'ay beettishe deees.

daro wode haatthan aqiyanne pee7iya haylashuwa yaagiyo wora medoosay beeththishe deees ha haylashoyka ba duuna keehi hangisidi ha misilen beethtishe deees

Ha misilezan beettizay aazey giikko keehippe wolqama bazzozan diza maatay melidayssi de7ees ha maata giddonka wora midoosatuppe issua gidizayssinne mitati beettishe de7oosona.

Hammisi dezan beettizay aaze giikko dumma dumma kafo qommotuppe issua gidiza qoodhe keehippe adussa gidizonne zo'i ekkiya duunay atuqidayssi diza kafoy beettishe deees.

wora medoosatuppe issua gidiza xeellanassinne aapunko hara oosotase asa naatus go7a immiza issi wora medoosiya beeththashe de7awus ha wora medoosiyakka diza sohoy keehippe maadi diza soho

Dumma dumma wora medoosatuppe issua gidiza godariya yaagiyo wora medoosaynne so medoosatuppe issua gidiza garawiya hamisilen beeththishe de'oosona.

Hamisilen beettizay aaze giikko dumma dumma medoosatuppe issua gidiza eceriyo yaagiyo daro wode garaway oyqqidi miyo kattadan garawazas maaddiza medoosa qommiya beeththashe de'owos.